Ghano ku ngira ndhi bonagho ghebafumbira omwenge gw'eira, kumbali ghale mu katono ndhi bonagho ebifanhanhi by'ebigogo, mulimu ekidhomola, mwabaamu enkata, amabaale, ekiduumu. Nh'eisubi lilagira ilara nga omusana guli lyokya, liri kala lwa musana.